‘Personal hygiene’ na nufin tsaftace jiki da kula da lafiyar mutun, hakan na nufin duk wani aiki da ze temaka wajen kiyaye tsafta da tsaftar jiki, tufafi da muhallin mutun, domin kauce wa cututtuka da tabbatad da lafiya. Wannan, na iya haɗawa da wanke hannu da sabulu a kai a kai, musamman kafin cin abinci da bayan cin abinci. Wanke jiki da sabulu kullin domin kawar da datti da ƙamshi marad daɗi, aske gashi ko gyara shi, wanke haƙora sau biyu a rana, canza tufafi da wanke su. Tsaftace muhalli da kuma gurin; guraren kwana, dikkan waɗannan suna da temakawa wajen kare mutun daga kamuwa da cututtuka da kuma inganta lafiyar jiki da ruhi. Tsaftar muhalli, yana da mutuƙar tasiri ga ruyawan al’umma, dole ne mu tsaftace muhallinmu, mu tsaftace abincin da za mu ci domin guje wa kauce wa kamuwa da cututtuka waɗanda ba mu san su ba. Dole ne mu kiayaye lafiyan abin da za mu ci, tsaftan jikinmu da sauran abubuwar amfanin mu. ‘Technical hyegen’